Kamar yadda muke gani, wa'innan kaji ne. Mata da zakaru, wa'inda suka samu ingantaccen kiwo, wurin makiwancin su. Sun sami abinci me gina jiki, da ya gina musu jiki. Sun sami ingantaccen abinci irin wanda suke buƙata, wanda? suke cin shi, suna kuma samun lafiya. Sun samu magunguna akai-akai, tunda gasu nan ƙosassu, wanda ko da? siyarwa za ayi, za a samu riba ba ƙarami ba, ko kuma ci za ayi, sima ɗin za aji daɗin cin su. Sun samu kulawa da ya kamata, tun daga ƙanƙantan su har zuwa girman su.? An basu magungunan da ya kamata, ko wanne lokaci-lokaci bayan lokaci, sannan an basu abincin da duk ya kamata? da a basu, shima ɗin na ko wani lokaci-lokaci, har ya kai ma ga girmansun nan haka. Ba wani? damuwa, sannan ana?? tattala wurin da suke kwana, ta hanyar shara, da wanke wuraren. Ana canza musu abun ruwa,? duk lokacin da suka ci abinci. A kaga sunyi kashi? za a share wurin a kwashe abun ruwan, a wanke, a sa musu wani ruwa mai kyau, sannan a sa musu magani cikin ruwan da zasu sha. Haka nan abincin da zasu ci, idan har suka ɓata shi da kashi ko da ƙafa, shi ma ɗin za a kwashe, za a sa musu mai kyau. To, du haka ne ya kawo? masu zama lafiya, da samun? 'ishashshen kulawa, hadda suka kai? wannan girma. Za su tsatstsaka abinci yanda suke so, basu da wani irin damuwa. Irin wa'innan ne kafin aga sun mutu aikin ne, saboda kulawan da suke samu a kan lokaci, ta hanyar abinci? da kuma magani, da kuma muhallin da suke zama. Duk hakan yana daga cikin kulawan da suke samu,? har suka kawo i wannan girman yanzu haka.?

kamar yanda muke gani wayannan kaji ne dasuke samun kulawa kaji ne masu ƙwai dasuke da aka killacesu guri guda ake kewaye basu abinci mai gina jiki abincin daya kamacesu dakuma magani da ruwa da zasu sha waƴannan kaji da ake gani kajine masu ƙwai waƴanda daga lokacinda aka saka su ana basu abinci zasu kai matakinda zasuyi girma sa'anan sukai matakin da zasu fara saka kwai ahakan da ake ganinsu dayawa ahakan ana kwashe su akuma gyara musu wuri dan ganin sun zauna cikin koshin lafiya ba tareda wani cuta na damunsu ba ahakan za'aga cewa wurinda suke zaune kaman zasu takura basuwa takura wuri ne dasuke sakewa suyi rayuwa mai inganci har su samu daman saka ƙwai lokacin daya kamata ko kowace kaza arana tana saka ƙwai guda daya indai har zasu samu kul kaji irin waƴanan zasu samu kulawa yanda yaa kamata da abincin da yakamata toh akullum riba ake kara samu adalilinsu dan kowace rana idan kaza tasaka ƙwai guda daya idan kaji suka rar suka sukan suna samun abinci ingantacce da ruwa da magani watarana ka kaji sukan saƙa kwai guda biyu suakan saka ƙwai da safe sa'anan sukan sakata da yamma inde da ingantaccen kulawa dakuma abinci da ruwa (????) da magani magungunasu da kake basu za'aga cewa duk lokacinda aka tashi kwashan ƙwai lokacin kwasan shi yayi za'a kwashesu dayawa saboda mene sun samu ingantaccen kulawan daya kamata su samu har su saka ƙwai alokacin lokaci zaa'aga cewan kowanne da layi layin shi ahakan kuma za'abi kwashe su agyara musu wurin a gyara awanke yabushe sa'anan adawo dasu sa'ana acigaba da basu abinci kaman yanda ake basu dakuma ruwada du wani abu daya kamata ace an bama kaji ana yi musu dashi

Kaman yadda muke gani wannan doya ne kukumba da kuma da kuma pea kenan zamu ce ko ƙananan wake, to ga su nan dai. Irin wannan an akan kasa shi ne irin wuri wuri kaman irin kan hanya dai hakan nan ake kasawa ana siyarwa um abun nan ɗin gonar. Ana ake ai akan hanya idan ka aka abun nan ɗin shi ga ya nan zamu ce wannan kokumban da abun nan ɗin um doya kowannen su an mishi wuri an aje irin waƴannan na kan hanya ne kaman matafiya da su wucewa za ka ga sun tsaya sun siye shi. Sannan um don su amfana da shi. Amma waƴansu a kasuwa ma a inkaje za ka iya tadda abun nan ɗin shi dai hakan doya dai an san an sa dai shi ma ɗin wani abun nan da ya ke da amfani sannan kokumba ma abu ne mai matuƙar amfani a jikin ɗan-adam. Idan mun mutum ya kasance ya na cin kokumba zai zai zan cewa har wani abun nan zai ke ƙaruwa a jikin shi ba wai ana cin shi ne hakan nan za'a duk abunda zai yi amfani a jikin ɗan-adam ana su na um za ka ga ana sayadda shi kaman dai yanda muka ga wannan gaya nan a ga an kasa ne duk wanda ya zo siya za'a ɗauka a sa mishi a leda ya tafi da shi. Irin wannan dai amfani irin wannan dai abu dai da muka gani dai mun san cewa wannan kashi ne da ake yi akan hanya ko kuma abun nan ɗin dai irin kasuwa dai hakan nan dai an um abun nan ɗin shi yanda za ka ka na gani idan ya maka za ka siya za ka zo za Doya dai san dai ana cin ana abun nan ɗin shi dai kaman um kaman yanda muka sani wuri wuri ana sissiyar zuwa ko kuma dai irin dai kan hanya dai hakan nan

Kamar yadda muke gani wannan mutum ne yake farin cikin dan gani amfanin gonar shi tayi kyau ta fitar da tsirrai masu kyau shinkafa ne nan da yayi kyau ba ƙanƙani ba saboda ya samu ingantaccen kulawa warin me gurin ɗin shi shi kanshi gayi nan zamu ga zamu ganin cewa yana cikin farin ciki da annashuwa dan ganin wannan abun nan nashi yayi yayi kyau ba ƙanƙani ba duk inda um manomi zai mai da hankali yayi yayi noma yadda yakamata ya kuma gyara amfanin gonar shi yadda yakamata zai yi matuƙar farin ciki kamar yadda muke gani wannan yana yin shi zai fa yi, zai farin ciki ba ƙanƙani ba inda gona ta samu ta samu kulawa ta sami taki takin zamani da takin gargajiya ta fito tai suwawo kwarin da suka la'anta ta to hakane ya fi farin ciki gamu yana kawo farin ciki ga um ga manoma zasu yi farin ciki su kasance cikin annashuwa dan ganin amfanin gonar su ya fito yayi kyau suna fatan cewa duk inda suka kai, in na siyarwa ne zasu ci ribar da in kuma na ci ne, shima zasu amfana da ita ba ƙanƙani ba kamar yadda muke gani wannan manomi shinkafar shi gata nan tayi shar-shar a cikin gona a gona mu kam mu idan muka kalla zamu ga cewa wannan shinkafar ba ƙanƙanin kyau yayi ba yayi kyau ta fitar da abun nan yaɗu maai sha'awa ba komai ya kawo haka ba sai kula da wannan amfanin gonar da aka dunga yi shine ya kawo wannan abun nan ɗin daman duk inda gona ta sami wannan kulawar tana fitowa gwanin ban sha'awa haka tayi kyau tayi yaɗo mai sha'awa tai inganci

Kamar yanda muke gani mutumi dai ga yana nan yana yin da shi. Yana dasa yana dasa za mu iya cewa masa ai ehmmm ko doya ko dankali ko da aamm ko ko ammm rogo. Shi ne abubuwan da ake daddasa su dai hakan nan dai har mutumin shi ma ɗin dan yake yi. Idan kayi shukan su idan suka haɗe wuri guda to za ka iya rarrabawa ka dinga daddasawa. Ko kuma idan baka abun nan ba ba za ka iya zuwa ka siya iri kenan za a ce mishi za ka za ka daddasa shi wuri ka sassawa ahh ka sassa shi a tono ƙasa sannan ka abun nan ɗin shi idan lokacin ta yi a zo a ba shi taki in lokacin ban ruwa ya yi a yi mishi ban ruwa. Idan ana da buƙatan taki da abun nan ɗin ruwa ba ƙanƙani ba dan ganin sun samu tun abun nan ɗin da za su fita da ƴaƴa da dai makamantan su. Duk inda muka ga ana da shi irin wannan mun san dai cewa irin abubuwan da ake dasawa kenan za mu iya cewa wannan wannan dankali ne ake abun nan ɗin da shi hakan nan ko kuma doya ko rogo. Sune abubuwan da ake daddasawa a ƙasa ana ana ake daddasawa zuwa lokacin da za su yi tsiro su fito su yi yaɗo su su abun nan don amfani ba ƙanƙani ba. Idan ka ga irin wannan ka san dai cewa wannan ana yi ne don amfani ba wai kawai za a sa shi bane don wai ɓata lokaci ko dai wani abu makamanci dai haka. Akan sa shi ne don amfanin amfanin gona ya haɓɓaka ya kuma yaɗo irin wannan kuma idan har aka sa shi aka kuma bi ana ana ana ba shi kulawa yanda ya kamata tabbas za a samu abun da ake so in kuwa aka dasa aka ce a barshi kenan to ba lalle bane a samu abun da ake so kamar yanda ya kamata. Dun abun da za ka sa ka kuma maida hankali haka za ka samu riba ka kuma samu farin ciki da kuma abun da kake so akan.

Kaman yanda muke gani wannan matan ta don taga latas ɗin ta sun fito yanda ya kamata sun yi shar-shar sunyi kore. Irin su ne waƴanda za'a yi irin yare waƴanda suke zuwa suke yin aikin gona waƴanda mazan su kuma su na gida su na zaune ba sa ba sa yin aikin gona sai dai matansu su fita su nema musu abinda za su irin abunda za su ci abunda za su ra ge gida mata ke fita ke irin wannan Gaya nan ta na farin cikin yanda gonan ta yayi yayi kyau yayi yayi shar shar ga shi nan gwanin ban sha'awa Wannan gonan da mun gani mun san cewa gona la tas ne kuma ga ya nan ya fara fitowa gwanin ban sha'awa yayi kyau yayi kyau gwanin ban sha'awa. Ta ba ma gonan ta kulawa ta kuma fitadda hanyan da rinƙa takawa ba tare da ta taka amfanin gonan ta ba. Dama duk inda kake aiki kayi abunda ya kamata to lalle za ka ga abunda ya kamata. To wannan ma dai zamu iya cewa ta ta maida hankali ta gyara gonan gonan ta don gaya nan yayi ƙasan ma da taushi a ido alaman cewa ana yi mashi ban ruwa dama latas da um karas, kokumba da da kabeji su suna da buƙatar ruwa ba ƙanƙani ba to wannan ma dai hakan ne ta ba ta na bama, ta na yi mishi ban ruwa yanda ya kamata. Zai iya yiwuwa wannan anyi ban ruwan da aka yi mishi ma babu daɗewa da dade duk inda gona yake da buƙatan ban ruwa aka yi mishi ban ruwa to lallai za'a samu irin waƴannan abubuwa masu sha'awa Yayi kyau, yayi yayi kore yayi sha'awa ya kuma yi yaɗo gaya nan za'a samu abunda ya kamata kamar yanda take sa ran tayi abun ruwan abun nan ɗin ta to za ta samu abunda ya kamata kuwa a a wannan gona ayi aka fitadda da da ganyayyaki mai sha'awa ga ya a kai wani lokacin ma zai fala-fala ba kaɗan ba.

Kaman yanda muke gani wannan mutanen irin mutane ne mata waƴanda suke da ra'ayin harkar noma. hum hum sune suke suke irin ƙungiya irin na abun nan ɗin noma suyi ru suyi huɗu suyi noma sannan su rarraba in kuma sunyi noman wasu suka rarraba kuɗaɗen su ne sai an siyar sannan a rarraba kuɗi wasu kuma amfanin gonar suke rarrabawa su amfana da shi. Waƴannan za mu iya cewa su wata ƙungiya ce da take da ta haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe take take take yin noma wanda sun samu namiji ɗaya da zai tsaya musu wanda idan aka tashi shi ne za su riƙa ba ma irin kuɗi yaje yayi musu aiki. Zai iya cewa gona na da buƙatan kaza-kaza zai ansa zai, za su ba shi, za su haɗa kuɗi su bayar ayi ma gonan nan kamar irin uhm idan lokacin lokacin da za'a yi ma gona uumm gona feshi ne, za su haɗa kuɗi ayi feshin nan gaba ɗaya idan lokacin da gona take da buƙatar in ciccire ciyayi ne noma kenan za su shi ma wannan za su hahhaɗa kuɗi ayi noma. Idan kuma lokacin sa taki ne shi ma ɗin za'a haɗa kuɗi a sassa taki. Su dai dai nasu su na daga zaune za'a ringa ce musu ga abinda ya kamata su bayar. Su ba da kaza za'a yima gona abu kaza, su ba da kaza za'a yima gona abu kaza. To kuma da haka idan har gonar tayi kyau suka yi yanda ya kamata su babbada gona tayi kyau to za ka ga an an samu amfanin gona ba ƙanƙani ba, a cikin abun nan ɗin gonar. Idan har to irin wannan kuma za ka inde suka ji daɗin wannan abun to ba wai za su saki wannan ƙungiyar bane. Za su cigaba da da wannan abu na irin ɗin duk shekara za'a ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe wancan ya kawo wancan ya kawo sannan a cigaba da da abun nan ɗin gona a na a ana amafanin su na amfanuwa da abun nan ɗin gonar su wasu su raba amfanin gonar su wasu kuma su wasu kuma a siyar ne sannan a basu kuɗi.

Kamar yanda muke gani waɗannan wasu halittu ne da aka killace su a ke yin ake kiwon su killace su wuri guda ana kiwon su ana basu abinci magani, a irin ƙasashen waje haka su cin sa sukeyi zasu killace da idan lokacin wani abunnan ya tashi za su kama daya su yanka suyi su suyi kaman walima da shi haka amma mu irin nan wajen abinnan haka ba a cin irin wannan irin wannan dabban amma irin irin kyanwa dai haka suna cin wannan dabban za su yanka su feɗe su gasa ta sannan su rinƙa cin ta nan an killace su ne guri guda don inganta lafiyan su da da don inganta lafiyan da za a ba a sakin su wurin irin fita bayan gari ko kuma cikin gari dai a killace suke ga yi nan wurin, ga wurin cin abinci da za a zuba musu sannan akwai wurin shan ruwa kuma inda za a zuba musu kowanne su ci kuma idan kuma da alama dai gayinan ana sharewa ana wanke wasu wuraren idan sunyi irin kashi sun ɓata wurin za a wanke za a za a share a kuma wanke don ganin basu zauna a cikin ƙazanta da ƙazantar su da suka ɓata kashi da fitsari ba bayanan nan kaman yanda muke gani wurin fes fes ne an share shi tsaf kowannen su yana harkan gaban shi wasu na cin abinci wasu na kai wa da dawowa a cikin inda aka killace su wuri ne mai ɗan girma dai hakannan.

um wato kamar inda mu ke gani mutum ne ga yi nan da malinigiri da kuma masara a hannu ya na farinciki masaran shi ta yi kyau ta fitar da farai kamar yanda ya kamata to tuwa ga yi nan damdam wannan da gani za mu ce gona, a yi noman, ta yi kyau da inda a ka gama karata ta a dakin totuwar ta har baƙi toh gaskiya gonan nan ba kusawa ta samu ba, mataƙar a gurim mai ita kuma yanda mu ke ganin wannan bawan Allah shi ma din ya bawa gonan shi kulawa tun da ya kamata har ta kai ga fitar da wannan masara mai inganci haka masaran ta yi kyau, ga ta fara sharshar, da kuma cika ta samu takki, ta takki da ya kamata kuma da gyaran gyaran gona kamar yanda mu ke gani da farko a ka yi gyaran sharan gona tsannan a ka yi ga shuka a na mun, a kai ma, a ka a ka din, a ka cicire ciyaye-ciyaye da suke fitowa a kasa maganin kwari a ka kuma din ga zagaye da lokaci lokaci har ta yi tun da ga kan kanuwar ta dai kai gayin tsayi ta dai um maanar ta yi sandana sandana, ta fitar da ƴa ƴaƴa kuma har ta yi manya dai ta fitar da ta fitar da ƴaƴa ta kuma fitar da manya manya masarori bayan mun yi shaawa kamar yanda mu ke ganin mai noma manoman kai ya na cikin farinciki daganne da noman shi ta yi kyau ba ƙaƙani ba wannan da mu ke gani ya ɗago ne, mu gani, mu taya shi murna Irin abun da ya samu a gona mu fara mishi ta yi kyau ta yi sharshar ya ba ta kamar yanda ya kamata har da kai ga mataƙar ga yin wannan wannan din ciki damdam a na kuma yini a na abunna din masara, kulle ta a ke ba wai, wai haƙe ta ba

kamar yadda mu ke ganin matasa ne, majiya ga su nan da malengarin su na su na yin huɗ, sanni za mu ce ko gyaran gona ne ta yi da malingarin, ba yi da patanya ya na gyaran buhuna irin waƴannan, irin su ne a ke daukowa lokacin da ka ke da bukata a yi ma ka ingantacce a gonar ka. za ka dauko mijiya karfi kamar irin waƴannan waƴanda za su mai da hankali su ma ka aiki inda ya kamata dan ganin kai ma ka yi farin ciki da aikin su su ma su yi farinciki ka biya su inda ya kamata, tsannan ka cigaba da kaiwa da dawowa ka na duba gonar ka har lokacin da zai yi a tsaka a tsaka a wannan, a yi shuka Da farko dai a kan fara sharan gona da sharan gona tsannan sai a zo a yi ma ta umm noma, idan a ka yi noma sai ah, tsaka wannan, a tsaka umm sai a zo a yi shukan da ga shuka zaa cigaba da kulla da ita zaa har ta kai ga lokaci da zaa sa ma ta takki un a ka sa takki, da ga nan shi ma har da kullawa wannan ba wai irin takki so daya a ke sa ma a ke sa ma gona ba kari, a kan yi juyi-juyi na sa takki a kan sa takkin farko da kuma takki na biyu dan haka ne zai taimaki gona da inganta da kuma wan kassa zai zo a sa takki, na daya, ba biyu tsannan sai a a cigaba da kulla da ita, lokacin da zaa zaa nome ta, ya yi, zaa noma ta a cire mata ciyayi, ya cigaba da girma, ta na girma har ta kai mazallan da, za ta zaa cire ta baa taba wai zaa, zaa taba yin umm noma a ce wai an yi mata aiki so daya ko kuma an bar ta, ta duro da kan ta umm umm dole sai an dinga ba ta flawa a na kai wa a na kuma

Kaman yin da mu ke ganin wannan rogo ne rogo ne wanda a ka ciciro su da ga kasa a ke dadasawa idan zaa da zaa yi amfani da shi a idan zaa shuka shi zaa dadasa shi kamar wanda kamar yanda mu ke wannan ruwan abunan din da suke jere rogo ne da a ka ciciro su, zaa dafa su a ruwan. Wasu wuraren haka dan shi dasa shi a ke yi a wurin kamar dankali, doya da ya makamanci irin waƴannan duk dadasa su a ke yi wannan ma an ije shi ne dan dasawa ko kuma an turo ne ran da a ka fita da shi ya gama fito da ƴaƴa da kuma kuma ga cepanan jijiyoyi jijiyoyi, wanda ba jijiyoyi ba ne um rogo ne aka cire shi daman a ka bibiya zaa dafa shi ne kamar yanda mu ke gani su dadasa su ke yi, da ma na kai kamar in da a ke dasa dankali sai shi dankali ya mai kai mai kyau shi a kan dadasa, sai kuma lokacin da baa a dasa shi kafin dai yin noma a samu a dadasa shi, zaa zaa sa zaa samu wannan um dankalin da a kan sa shi a kassa ya dan yi ijya sai a, akwai wanda a ke yin shi da yin iri toh shi ma wannan irin a na yin a na ijiye irin su irin su wanda idan lokacin dasa su yayi kawai se dai a, wanni ya dauko ya dasa kaman yanƙin shi yanda ya ke so un da ya ke da buka

Kamar yanda mu ke gani waƴannan kayan amfanin gona ne irin su patanya, manjagara, malingari irin sunan su waƴannan su ne a ke zuba a ka yi amfani gona da su zaa idan sharan gona zaa yi ko abunda zaa yi a dauka a yi amfani gurin yin sharan gona dan kuma abunda dan gona ne wayanda zaa bukatai patanya, irin su wurin noma inda mu ka gani za mu gan shi da ruwan karfen shi a jikin shi da katakon shi wanda idan an tashi amfani da shi, sai dai a ke yi, a ijye shi daidai lokacin amfani idan ya yi, ya dauke shi kawai ya yi amfani inda mu ke gani wannan su nai dai a aikin noma zaa yi amfani da shi wurin amfanin noma zaa dauki kowanne da lokacin amfani da shi, ya yi amfani da shi ba wai ya na ije su bane, irin katafai kawai dan a rinka kallo a na jin dadi a na gani, a na jindadi daidai karayi dai yanda a ke ah ga su nan a ijiye idan lokacin amfani da su ya yi da ba kawai ya yi am ya yi amfani da shi dan dan ganin da irin su zaa yi dauki kowanne, a je da shi gona a yi amfani da shi

Wato kaman yanda mu ke gani wannan gona ne da ya yi kyau ba kankani ba ta hanyar gyara da ya samu kullawa da ya samu wurin manomin shi noma ne da aka yi shi, da ƙwarewa a ka yi shi ya yeƙe ne kuma ga yi nan ubangiji ya sa shi ya yi kyau, ya yi kori, ya yi shir ya fitar da ko eh ya fito da shi a wurin nan za mu iya cewa wannan amfanin dankali ne da a ka dadasa shi a ka abunnan din shi ya yi kyau, ya kuma sai na yanka da ga farko a ka je kai ya fito gonar da ya kan ingancacce irin wannan zaa a ga cewa a gurin kawai za ka iya kalla, ka ce ya samu kullawa ba kakanin wannan gona da aka, da ta sama ingantacce takki mai shaawa aka fito kuma tsannan maganan din wurin mai gonan ta, ya yi mata noma ya ya ce da ta mai ban shaawa shashasha da bar bayar lokaci, inda ya kamata ace na yinin gona, toh da ganin wannan wannan shuka, na da ganin wannan gonan a na yi mata abun da ya kamata ne, har ta kai ga wannan matsayi da ta ke abunda za ka ga inda gani har har da, tun, duk da dukka na ishe ne abu ne mai ban shaawa

wannan abu kamar yanda muke gani dai zaku mutum nan a gaban fulawoyi fulawoyin da aka dasa shi a na ƙasa, irin wannan ana yin kwalliya dashi ne a gaban ɗaki wasu ma a cikin ɗakin ma sukanyi kwalliya dashi amma dai anfi yinshi a gaban ɗaki ko gaban gida idan aka tayar da fulawa dashi ana bashi rr ruwa da magani to ze ci gaba da mikewa wannan gayi nan yana mata gyara ne um lokacin gyaranta yayi yanayi mata gyara kamar yadda muke gani wannan shukan na da na kwalliya ne da ake yinsa dan idan ya ƙara ɗan tashi za'a cireshi ɗaya bayan ɗaya a sashi ahh irin tukunyan da ake ake saka um kwalliyan abu um ake saka ake sakasu ko kuma kwano ko kuma abu me roba se an zuba musu kasa sannan se a ɗau a dasa shi ciki kasan da aka san cewa idan aka sa shi ze tashi wanda irin wanda aka ga ze, iya muyi noma dashi hakannan wasu sukan sami kasar bayan.. bayan gari da suke suke noma dashi shi kusa wasu kuma kasan cikin gida ne na ba da akasan gefen wurin yana da yana da abinnan ɗin uh uh shuka shima ana iya ɗibawa a sakashi, a dasa shi ciki a kuma a kuma ringa bashi ruwa kasan tanayin taushi ana kulawa dashi saboda yayi girma, yayi tsayi yayi abinnan fala-fala me ban sha'awa wanda za'a ga tsarin wajen yayi kyau yana kuma karawa ido lafiya don dukannin koran ganye bawai hakannan zakaga a ɗin shi ba da yawa zakaga manoma da suke aikin aikin noma suna yawan kallon koren ganye

um Kamar yadda muke gani wannan shukoki ne da aka shuka su a cikin leda, shukoki ne wanda ake cirewa a daddasa su a ƙasa idan lokacin daddasa su ya yi. Ana iya sa wake, ana iya sa um wannan zogale shima duk ana sa su amma fa ana kuma iya sa um abubuwa da dama duk ana shuka su irin haka. Sannan daga baya a cire su daga cikin ledan da aka yi abubuwan ɗin a maida su. Kamar yadda muke gani wannan wani shuka ne da aka saka shi ta ɗan fara tsira. Za mu iya cewa wannan daga gani zogale ne da aka sanya shi cikin leda aka shuka shi zuwa wani ɗan lokaci sannan sai a cire shi a maishe shi ƙasa ya cigaba da girman shi, har ya fitar da jijiyoyi ya kama ƙasa ya riƙa kuma fitar da ganyayyaki wanda za a amfana da shi. um Shukoki ne da ake sa shi a jijjira su kuma a hakan ma bai barin su ake ba. Ana sa musu taki, ana basu ruwa sannan ƙasan da za a samu ma ayi abubuwan ɗin da shine ya kasance har da ƙasan bola da yake cushewa, ɗinnan taki ne. Irin ƙasan bolan nan da yake riƙe da ake yin taki da shi sai kuma yana kuma taimakawa amfanin gona wurin haɓaka saboda taki ne. Wanda tunda shine ake amfani da shi yanzu ne ma da aka samu takin gwamnati, takin zamani ake haɗawa da shi. Shi takin gona shine ainihin takin da aka sani cewa taki ne da yake bunƙasa cikin gona. Ana kuma amfani da takin zamani a cikin ledojin ana sassaka musu suma ɗin kamar yadda muke gani idan lokacin saka musu taki ya yi. Abinda takin zamani yayi zasu sassaka musu don ganin ya cigaba da girma kafin zuwan lokacin da za a maida shi a dasa shi a cikin ƙasa.

Kaman yadda muke gani wannan wani tsutsa ne irin wanda suke lalata amfanin gona tsutsa ne da yake lalata amfanin gona idan ba a sa ma gonan nan magani ba idan har ya kasance da gonan bai samu kulawa ba ko kuma da kulawa amma kuma duk da haka wasu tsutsotsin sukan? sukan bibiyi gona don ganin sun lalata shi mai gona ba zai so ya ga irin wa'innan tsutsinan ba saboda sune wanda suke lalata amfanin gona suna cirewa sai dai a ga abunnan yana cinyewa maganin su kuma shine a musu feshi feshin ƙwari da ake yin shi idan aka yi musu feshi yana hana su rayuwa ya kakkashe su sannan amfanin gona mutum ya cigaba da haɓɓaka wannan tsutsa wanda muke gani gayinan ya fara lalata ma manomi wannan gona amfanin noman shi shiyasa ma yake ƙoƙarin dakatar da hakan don ganin sauran ma basu yaɗu har har ya kai ga asara don wannan tabbas idan har an bar shi ya cigaba da suka cigaba da yaɗuwa zai iya yin asaran amfanin wannan ɗinshi gaba ɗaya don tsutsotsi basa cin amfanin gona kaɗan sosai suke yi mata illa suke ɓaɓɓata ta hakan ne yasa da an ga irin haka ya faru ake zama zama ayi sauri wurin ganin anyi mata feshi wannan ƙwarin akwai wasu ƙwari wa'inda suke lalata amfanin gona suma ɗin yanda wannan in tsutsan yanda yake yi to shima ɗin idan aka ga haka feshi ake musu don ganin an samu an samu sauƙin su an kuma samu sukuni wurin ganin amfanin gona ya cigaba da haɓaka idan ko har aka barsu to ayi asara duk wani hidima da za ayi musu sa taki da wani abunnan sai dai daga ƙarshe ayi asaran su idan har ba a yi feshi feshin ƙwarin nan da da zai kashe da zai kashe su ba?

Kaman yanda muke gani wannan bishiyan kwakwa ne bishiyan kwakwa ne da take da tsayi ta ke da girma kuma ta fidda furai gasu nan masu sha'awa kwakwokin nan wasu nan zamu ce basu gama nunawa ba ba su kai munzalin da zasu da za a ci su ba amma a hakan ma naga kaman ana ci kama dai zance amma dai wannan bai kai munzalin da da za a cire shi a ci ba kuma wannan ba wai ana yi mishi irin wai ko ban ruwa kuma ko sa taki da dai abunnan ba a'a shi wannan ubangiji ne yake yake halitto shi duk bayan ko duk bayan lokaci lokaci zai iya a shekara a shekara a ga anyi guda biyu yayi abunnan kaman sau biyu haka um yayi kaman sau biyu um idan yayi a kamar shekaran farko to a cire shi anyi amfani da shi ay sannan an cire an amfana sannan kuma ya ƙara yi um yakan yi sau biyu a shekara a wani bishiyan kuma sau ɗaya kawai yake yi a shekara kaman irin bishiyan giginya ne wanda shima ɗin idan ya gama kakkaɓewa yake ƙara yiwo ƴaƴa to shima kaman wannan idan aka cire shi ana ƙara yana ƙara yi lokaci bayan lokaci amma ba wai irin kusa kusa ba yakan yi wata shida irin a shekara dai yakan yi sau biyu wani bishiyan kuma yakan yi sau ɗaya kuma kwakwa dai munsani cewa abune mai amfa`ni a jikin ɗan adam yana da amfani matuƙa nan don yana Ana yin amfani da abunnan ɗin kwakwa wurin yin man kwakwa da ake yi ana kuma cinshi ana kuma ana sarrafa kwakwa dai ta hanyoyi daban daban kamar yadda muka sani

Kamar yadda muke gani wannan mattumin yake aiki a gona da da shebur ya saka takalmin aikin gona gayinan yana ƙasa irin haka ne ake yin wannan kunya kunya hakan nan idan muka gani gayinan ya saka kaman yadda muke gayinan ya saka um shebur ɗinshi cikin ƙasa yan ƙwaƙulewa sai ya koma ya tara ta? da kunya kunya na kunya kunya na um na shuka za ayi kunya kunya kafin a zo a saka mata amfanin gona ciki shima wannan mutumun gayinan yana yin haka ne yayi ko wani zai yi wuri wuri wuri har iya tayin girman gonan shi kafin a sassaka mata amfanin abunda za a sassaka mata ciki idan ya sassaka idan yayi zai dawo ya bibbi su ya rufe ko ya sa idan masara ne zai bi ya sassa idan kuma dawa ne shima ɗin dai duk abunda dai zasu saka idan aka yi mishi wannan abunnan ɗin daga baya za a koma ana yin amfanin manjagara shine irin kwasan ƙasa dai hakan nan za a kwashe ƙasa za a haƙe shi sannan a a dinga atattara shi wuri guda dai kaman yadda muke gani Kuma shi um shebur ba wai dole gona ba har a gida ma ana iya amfani da shebur idan kana son kayi gyaran kwata ko kuma dai um tattara ƙasa idan wuri yayi abunnan ana kuma kwaɓan ƙasa da shi in har dai idan za a yi gini yana da matuƙar amfani wurin wurin abubuwa dayawa.

Kaman yadda muke gani wa'innan ɗalibai ne a gona ɗalibai ne waɗanda suke um suke karatun dama shi um shi abunnan ɗin musamman ana yin karatun don koyan shi wannan gona zamu iya cewa gona ne na um wannan gwanda gayinan muna gani wannan shukokin gwanda ne wanda suka fara tasawa ake musu gyara gayinan gwanda ne zamu ganshi gayinan um ko wanne da wurinshi ɗaliban suna gyarawa zai iya yiwuwa ɗaliban makaranta ne aka ɗauko su domin irin wasa ƙwaƙwalwa wasu kuma ɗaliban sukan akan akan zo da su irin wannan gona don um ƙara musu ilimi akan ilimin da suke a nuna musu yanda abu kaza da abu kaza yake yanda ka ga za kayi kaza yanda zaka yi amfani da wannan ya zama wannan kayi amfani da wannan ya zama wannan duk dai na abunda ya shafi harkan gona to suma waɗannan ɗaliban masana ilimin um amfanin gona ne wa'inda daga ƙarshe ma sune zaka ga suke suke ƙirƙiro wani irin sinadari da za ayi amfani da shi wurin amfanin gona dayawa ta hanyar karatu irin wannan ne wasu suke suke ƙirƙiran wani abu zasu yi tunanin abu kaza zai iya zai iya taimakawa kaza zai iya taimakawa gona ya taimakawa shuka ya kar ya kamu da wata cuta irin na ƙwari ko kuma na tsutsotsi haka daga nan dai har in an sarrafa wannan abun aka yi amfani da shi idan har ya ji daɗi zai nuna ma wani wanin ma ya ji daɗi to daga nan ririn wannan shine yakan yi yaɗo a duniya sai kuma

Kamar yadda muke gani wa'innan matan yare ne da suke yin noma da kansu suke on ganin sun ciyar da kansu mazan yare irin wa'innan basa zuwa gona sai dai matan sune zasu je suyi noma su kuma kawo su kuma ciyar da mazajen da kuma ƴaƴa yanda muke gani matan yaren su suke zuwa suna yin wake doya duk wani abunda ƙasa ke ɗauka zaka ga matan yaren suna ƙoƙarin yinshi matan hausawa ko da ba ma yi basa yi su sai dai su jira mazajen hausawa suje su yo kun ga matan yare sune suke fita suyi suyi da kansu don ganin sun dawo sun ciyar da iyalai suna ƙoƙarin yin suna ƙoƙarin yin ciyar da iyalai dai haka? zai iya yiwuwa suna abunnan ɗin? huɗa ne ko kuma um um suna suna ciccire um um wannan dattin gona dai hakan nan irin su ganyayyaki da zasu fito marasa amfani zasu ciccire su su bar mai amfanin har zuwa lokacin da zai tsiro ya kuma fitar da ƴaƴa da dai sauransu dai zai iya yiwuwa kuma suna suna yin kunya kunya ne zuwa lokacin da zasu da da amfanin gona zuwa lokacin da zasu daddasa kayyaykin gonansu don amfani wa'innan mata ne da suke ƙoƙarin yin noma suke kuma suna yin shi da nishaɗi don abun ba wai sabo bane a garesu sun riga da sun saba Shiyasa ba sa ɗaukan shi da wahala kamar yadda wasu matan zasu ga wannan ai wahalar dasu za a yi ba kuma zasu iya ba kaman yadda wa'innan su zasu iya.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

kamar yadda muke gani wannan halittar wuri da yakan yakan tanada shi dai hakan nan ya kuma ya kuma fitar da abunda yake so wannan zamu iya cewa um wannan ɗan tsiron da muka ga wurin yayi kawai dai ya tsiro ne ta dalilin ubangiji ya abunnan ɗinshi ba dasa shi wai aka yi ba yanda ake abunda yake so kuma a inda ya so zai fitar da zai fitar da abunnan ɗinshi to wannan ma dai za a iya cewa dai wuri ne dai da ba ba lallai ne ace ana yin shuka ko makamancin ko makamancin haka a wurin ba amma kuma gayinan ubangiji ya fitar mana da tsirrai a wuraren muna gani ya fitar da abu madaidaici dai ya tsiro shi gayinnan ɗan ganye dai a wurin ya ya fito a wurin kuma duk abunda ubangiji ya so yana yin shi um lokacin da ya so a inda yaso to kuma wannan ma dai zamu iya cewa ubangiji dai ya tsiro da shi a wurin amma wurin ba ba lallai ne ana yin noma ba ko kuma zamu iya cewa ya nuna alaman cewa nan ba wuri ne wanda ba zai iya wuri ne wanda mutum zai iya zuwa yayi shuka ko kuma ƙasa zai iya ɗaukan shuka a wurin tunda har ya tsiro mana da irin da irin wannan zai iya yiwuwa alama ne ya nuna mana na na ganin cewa mutum zai iya zai iya sa zai iya haƙewa ya kuma sa shukan shi a wurin kaman yadda muke gani gayinan wurin yayi daddatse ya daddatse ya farfashe ba kuma wai abunnan ɗin dayawa bane bai wuce irin tsiro biyu a wurin ubangiji ya tsirar da shi don nuna ishara ko alama da mutum zai iya yin noma wuraren ba tare da irin damuwa ɗar ko dai wani

Kamar yadda muke gani nan mata ne suke ba ma shukan masaran su suna ta sa mata taki gayinan zamu iya cewa wannan gonan tayi kyau ba ƙanƙani ba irin wa'innan matan ne irin wa'inda muka yi bayani a baya a ɗazu sune wa'inda matan yare da suke aikin noma idan lokacin damina ya zo, wasu har wasu ma har lokacin rani duk suna yin shuke shuke wannan gonan masara ne da ta tashi tayi kyau wanda taji takin gargajiya sannan kuma yanzu gayinan ana sa mata takin zamani ko wani dashi na abunnan ɗin masara gayinan wa'innan matan suna bi da shi suna sassa mata Suna sassa mata takin zamani irin su urea da akan sa da MPK duk irin su ne irin takin zamanin da ake sassawa a a gonannaki don ganin an samu amfanin gona isasshe duk gonan da ta samu takin gargajiya da kuma takin zamani ta haɗu tana tana taimakawa gona wajen ganin an amfana da ita ta kuma yi ƴaƴa ba ƙanƙani ba kaman dai yanda muke gani wa'innan sun suna sama gonan su takin zamani kuma shi wannan kunya kunya ake bi dashi dashin tsiron masara ake bi a sassa mata don ganin tayi yaɗo kuma zamu iya cewa wannan da gani ta samu feshi na ƙwari wannnan wannan gonan anyi ana bata kulawa ana mata feshi ana kuma mata abunnan ɗin ban ruwa yanda zata ƙara sa wurin ta abunnan idan ubangiji ya saukar da ruwan sama kuma ruwan sama na taimakon na taimakawa ma shi yake ƙara taimaka ma gona yana yin.

Kamar yadda muke gani wannan mutumi yana yi ma gonan shi feshi yana yi ma gonan shi feshin ƙwari dama idan lokacin yin feshin ƙwari yayi idan gona ta kai irin girman ta kai munzalin wannan girman ana yi mata feshi irin feshin ƙwarin nan da ake yi a fitar da tsutsotsi ko kuma ko kuma ƙanana ƙananan ƙwari akwai ma manyan ƙwari da duk ake ake yin feshi ake feffeshe su idan lokacin feshin yayi kaman yadda muke gani wannan feshin da yake yi ma da yake yi man gonan shi ga gonan yayi shar shar tai ta fitar da tsirrai tayi kyau tayi shar shar da ita amfanin gonan tana samun kulawa ana yi mata feshi sannan idan lokacin sa taki yayi shima ɗin za a zo a sa taki wannan ma da gani an sa mata takin farko ƙila taki na biyu zata buƙata nan ba da nan ba da jimawa ba duk lokacin da ya kamata ayi ma gona aiki yakan zo ayi wannan gonan ita ma ɗin haka ne yasa gayinan kayi kyau tayi yaɗo ko ina yayyi kore gwanin ban sha'awa zamu iya cewa wannan gonan ta samu ingantaccen kulawa wurin wurin masu ita suna kula da gonan su yanda ya kamata wanda take buƙata gayinan ana yi mata yanzu dai muna gani lokacin feshi ne gayi nan ana yi mata feshi ya goya abun feshin a baya yana feffeshe ko ina da ina inda ya kamata a feshe yana bi yana feffeshewa duk inda duka gonan zai bi ya feshe don ganin bata yi mai bata yi ƙwari ba ya kakkashe ƙwarurrukan da zasu iya ɓata mishi amfanin gonan shi.

kamar yanda muke gani matace da mijin ta (????) suka zauna suna tattaunawa har ma yana nuna mata wani abu cikin waya (??????) yacewa yatsa mai (????) gyara da kulawa danganeda yanayin yadda muke gani in yama (?????) shukan abinda ya kamata da gata nan tay kore ta shar gwanin sha'awa (????????????) da muke cewa wannan matatan matanda na(????????) yabama wacce take kulawa da wannan wuri kamar yadda muke gani tana bada ingantaccen kulawa lokacin sa taki yayi asa mata dakuma lokacin lokacin duka noman dayayi yan nome ta wanda cikin kulawa da tsafta da wuri inda ya kamata kamar da weekend (?????)(?????????????????????) yana nuna mata wani abu mai mahimmanci (?????????) tun daga nan ta bada hankalinta kan abin nan din kuma ta tana murmushi to irin wannan yana nuna da cewa abune mai mahimmanci da ze sanyata farin ciki ze iya kasancew a danganeda noman nasa ni kuma de wani abune de daya shafi rayuwa (????) gayinande ina ganin wannan gwaanin sha'awa da babban farin ciki har zuwa iya yanda muke gani yana ganin gayanyyaki kore shar sunyi kyau sun kuma yi yanda ya kamata ya man zamuce daga wannan ba za'a aa rubuta wani aiki ba sai lokacinda za'a cireta idan ta fitar da yaya wannan shi da dai waken suya ne da waken suyan ta fita tayi kuyi kasa sa'anan za'a cicciresu kaman (????) yanda akeyi (???????????????) wannan waken (?????)(????)(???????????) saboda amfani ajikin dan'adam ana yin awara (??????) idan mutum baida hakuri sai abubuwan har za'a ce yaci yayi amfanida waken suya wurin wurin a wannan hmmmm (?????????)

kamar yanda nake gani wayannan kayan aikin gona ne muna gani akwai shebur shebur me dogon baki part din baki akwai manjagara manjagara gasunan masu dogayen baki irin wannan ana amfani dashi wurin sharan gona idan za'a ciccire datti man jagara na jajjawowa ana ciccire dattin dake kankaro dukkan datti dake yi daga kasa manjagaran kuma ai sheburin kuma ana tattara dattin dashi ana wurinda za'a watsa inda ya kamata a kaishi kaman bola ko babban bola shide manjagara da abunnan da da da manjagara da shebur ana amfanida suna a ko da agidaje wurin aikin kasa ma amfanida shebur agidama ana mafanida manjagara da kuma shebur din shima din de iya amfaninsa ke idan za'ayi gini aikin gini sunayi gyaran gwata ana gyaran kwata da shebur ana yinshi kuma da manjagara ga sharan gyaran goma shima din dukka ana yinshi ne da shebur da manjagara sunada amfani matuka ba kadanba bawai amfaninsa ze tsaya a wuri daya bane a'a suna amfani wuri wuri dan zasu biya muku bukatu tawurin aikinyi shi anayi suyishi agida dan amfani bawai damkashi akeyi kawai dan kalloba ni idan ya kasance gida yakanyi ciyayi ko datti ana ana yin ana amfani dashi wajan hakka su amfanida aban nan masuyin irin bulo sumadin suna amfani dashi wurin wurin kwaban wurin kwaban kasa suna abunnan din yan bulo shebur yanada matukar amfani iri iri amfaninshi baya tsayawa wuri guda ko wuri guda biyu a'a yana yanada amfani wuriwuri inda duk inda kaga ana aiki de makamanci irin wannan to zakaga tsin ceshi awurin

kamar yanda muke gani wannan malamine malamin na gaargajiya na yare kwarai me bada magani a wuri wuri wuri hakannan ea don ganin ciwon ya ya warke saide wannan malamin irin malaman wayanda be bada magani ba sai an kawo musu irin ayi amfani suyi amfanida ruwa ko kasa kode makamancin de irin wanan de um suke amfani dashi idan zasuyi wa mutum magani suna yana kuma zuwa yana ku zuwa irin wuri wuri inda yasan inda zasu zabo inda zasuje don ganin sun bada magani a wurin suna suna adawada addu'oin su sa'anan suyi wa mutum de abubuwan dai ganin cewa ya kan ya dace da ciwon shi sukanyi amfani da irin ruwa kamar yanda muke gani zamu iya cewa nan yayi addu'a ne a cikin ruwan ya zuba ruwa de koko makamanci de irin wannan de um amma de dayawa de idan sukayi abinnan din saide mutum ya shane kokuma ya shafa kokuma a inda za'a zubar dashi de hakannan ann samu waraka a dalilin wanda aka bama wa shi akayima wannan abin nan din neman magani inda malaman kowa kuma da yanda yakeyin tsarin shi wannan zamu iya cewa a bainar mutane ne indai gayi nan an sawoshi awurin jin magana inda wanima daya ke nesa ze iya jiyuwa abunda ai dayake fada irin bawai yanayinshi bane abu anyishine a bayyane yanda kowa zesan ga abunda yake yi um yana kuma abunnan din dan maganinshi a duk inda yake da bukatan zuwa kokuma aka gayyaceshi ko kuma kai kaje kasameshi a inda yaake irin wannan maaganin sun samu waraka a kanshi masu abinnan dinshi harsu ki kara komawa kokuma um kaga sun bama wani nasu shawara akan haka um

kamar yanda muke gani wannan zamu iya cewa an fitarda kamar wuri ne sakanin gona da wurin wucewa sabida asamu um hanya yanda baze takura mutane ba irin haka akanyi shine saboda mutane idan ya kasance gona da kasance cikin awanan din kan hanyar mutane za'a fitar da wuri haka dan samun wurin wucewa kokuma wucewn ruwa de hakannan idan har ya kasance ann anyi irin wannan um kaga cewa kode kafane ke wucewa kokuma hanyar ruwane akayi saboda gudun saboda gudun abunnan din takura wa gona koko yakashe maka gona kokuma ruwa ya ringa taruwa a wurin to idan ruwa ya taru a wannan gu ko awurin sukan yana iya lalatawa wani kuma idan ya taru ba lalatawa yakeyiba yana taimakon shine toh irin wanna idan akayishi toh ansan cewa irin hakan don ganin an samu hanyar wucewa ba tareda an dinga tattaka wa me gona gonarshiba ze iya kuma yuwa wannan ba yinshi akayiba ubangiji ne ya fitar da deyi hanyar dayayo abun nan din anyi ruwa ko kuma hanyar kafa sakanin gona da da hanyar wucewa idan akwai tazara de daze abunnan din wurin dayawa mutane sukan sukan ga idan abu ba nasu bane su kan bi takai su wuce hakan ne zesa mutun yayi wannan dan gani ya kare abun anfaninshi ba tareda irin an lalata mishi ba ko kuma an cutar dashi ta tahanyar bi tawurin kokuma daga ruwa ya lalata shi da mutum zeyi kokari ya ya kiyaye duk wani abinda ze ga abun anfaninshine koma anfanin wani tattala kayanshi ba wani iya bakin kokarinshi wajan ganin ya tattala wa wani kayanshi ba tareda ya cutarda shiba ko ya.

Kaman yanda muke gani wannan kasuwan tumatir ne da ake cin ta. Maa shaa Allahu zamu iya yi wannan da gani mun san timatiran nan sum ba ma tuma tirin su kulawa yanda ya kamata Ubangiji ya taimake su kuma ga ya nan sun samu tumatir da mai ɗinbim sha'awa da kuma su samu riba akan ta ba ƙanƙani ba. Inda ka yi noman aho daman kana sa ran yayi maka kyau ka kuma amfana da shi. To kaman haka wannan gaya nan noma timatir kayi yayi kyau ba kaɗan ba ka su nan ahm ahm a kwando kwando za'a sissiyar da su, wasu ma har garin ake fita da su. Za ka ga na zo da mota anyi mota-mota dan fita da irin waƴannan timatirin da suka yi kyau. Za'a kai su gari-gari ah kuma kai su uh wuri-wuri inda mutane, mu mutane ba sa shukan yumatir haka nan. Za su na su sissiya kuma su amfana da shi. Irin wannan ba ƙaramin kuɗi mutum ya ke samu ba har dai in ya maida hankali yayi yayi nomanta yanda ya kamata. Za mu iya cewa da gani wannan ta samu kulawa. Tunda gaya nan ana abun nan ɗin hada-hadan siyanta a gona a kasuwan tumatir. Gaya nan tayi kyau tayi shar-shar kowane kwando gaya nan an ciccika da mutum zai zo yayi ciniki ya saye da ya siya, yaje yayi amfani da shi. In zai yi amfani d sauran su dai hakan nan. Amma wani zaice zai zo ya sara ne dan kawo shi ma riba na shi akan shi. Inda ka samu tumatir mai kyau mai kuma ingani to idan aka samu taɓaɓɓi wani ba ya jin ƙyashin siyan ta. Zai siye shi yanda ya kamata. Idan bai yi kyau bane dai za ka ga ana nemo irin su yi tayi ma dai za'a maka bai dai kamata ba. In ko tumatir tayi kyau tayi kamar irin wanna to lallai za ka, za ka samu kuɗin akan ta ba ƙanƙani ba. Ga ya nan muna gani gonar tumatir ne mutane sun zo su na ƙoƙarin siye musu kuma daga nan sai su cigaba da sana'an duk yanda ya

Kaman yanda muke gani wannan akuya ce aka killace ta wuri guda, ana kiwon ta. Irin awakin nan ne da ba'a sakansu su fita. Sai dai a basu a dinga basu abinci da ruwa. Ana basu magani ana kuma yi musu allura idan lokacin allura da shan magani yayi. Ita kanta dabba ana yi ma ta irin wannan riga-kafin, da dan kamuwa da wasu irin cututtuka ka cututtuka kamar irin ƙurajen jiki, na gefen baki da za'a ga dabbobi su na yi. Kuma yawan gurɓacewan ciki da akuya ta ta samu canjin abinci sai cikin ta ya lalace ta koma ta na yin zawo, daga wannan zawon ma har a iya rasa dabba. To irin wannan idan aka killace su ana basu abinci ruwa da dai duk wani abu da zai inganta musu jiki. Za'a ga ana sayadda wani abu wani magani dai haka a leda mai ruwan ƙasa-ƙasa to ana sama dabbobi na maganin gargajiya kenan. Sannan akwai maganin asibiti ma da ake yi, ake basu da kuma allura na shi ma asibiti da ake zuwa ayi musu. Wasu ɗaukansu suke yi su kaisu can wurin likitan dabbobin wasu kuma ɗauko likitan dabbobin suke yi. su zo da su gida su yi su yi ma dabbobin su abunda ya kamata. sannan su tafi. Sannan ba'a barin irin waƴannan dabb obin a cikin ƙazanta. Wasu ana share musu shi kullum, wasu kuma ba kullum ake sharewa ba. Ana sa musu irin wannan ciyayi sai idan ya kwana biyu sannan sai a share a kuma wanke. Ana sawa don idan suka yi kashi da fitsari a jikin shi, idan ya kwana biyu zuwa uku sannan sai a share musu. A tattara waƴannan abun nan ɗin a ƙara saka wasu a kuma a kuma shi a kuma mayar da su ciki su cigaba da rayuwan su. Irin waƴannan ba za ka taɓa ganin su da irin datti jiki ba, don su na zaune wuri guda ne. Kuma za ka ga ana yi musu wanka, a lokaci-lokaci. Za'a yi ma dabba wank, za'a yi ma dab bobi wanka amma a irin lokacin zafi dai hakan nan anfi ma irin waƴannan dabbobin wanka. Fararen dabbobi ake ma wa iya yi ma wanka banda jajaye, jajaye su ba'a taɓawa. umm

Kaman yanda muke gani wannan wani, wani inji ne, ko in ce wani mota ne da ake yi amfanin gona da shi. Ana amfanin gona da shi, ana ciccire shinkafa idan tayi, za'a za'a za'a ciccire bawai sai anyi kaman yanda ake yi da ba. Sauƙi ne aka samu wanda turawa suka kawo mana wannan sauƙi har hak ka dai za ka Za ka haye motan za ka yi ma masu mota magana, za su zo za su yi aiki dole su cire maka shi su zo su sa maka a cikin buhu. Kaman yanda ake yi in aka samun injin irin huɗa dai hakan nan ba tare da anyi da shanaye ba. To haka aka samu sauƙi sauƙin wannan cire irin na shinkafa hakan nan. Shi ma ɗin mutum zai zo ya maka aiki, zai biɗi wuri ya ciccire sai kawai akwai ta inda za ka tara buhu ya dinga shiga ya na, ka na ɗinke buhun ka. Sauƙi ne da Ubangiji ya kawo mana shi har ta abun nan da yayi hanya daban-daban. Ya kawo muna sauƙi wurin abun nan ɗin ma sara idan aka ɓaɓɓalle ta akwai inji da za ta za ta cashe maka masara. Haka kuma um to ga na shinkafa shi kuma mota ne, ita ma inda za ta bi ita zama ta cire maka shi daga cikin gonar. Ta na, ta na tattarawa, sannan kuma ba wai shinkafa kaɗai ba, hatta alkama za'a iya amfani da shi wurin wurin ciccire to amfanin motan nan za ta iya amfani wurin ciccire wurin ciccire amfanin gona a cikin a cikin gona ta tara maka shi, sai dai kawai ka sa shi a buhu ka ka ɗiɗɗinke. Sauƙi ne daga da Ubangiji ya babba ma, ya ba mu. Wanda turawa suka ƙir-ƙire ta ga shi nan kuma ake kuma amfana da shi matuƙa. Idan ka na da irin babban gona dai haka ka na da eka ya kai goma ko yafi to wannan abun nan ɗin zaka ji daɗin shi ba ƙanƙani ba.

Kamar yanda muke gani wannan zamu iya cewa shinkafa ne ko alkama ake ke so za’a kai gida a ejiye, ko kuma a kai shi ma’ajiyansa a ejiye. Irin wannan ba’a bige shi yanzu sai lokacin da za’a yi amfani da shi yayi. Wasu ma a haka sukan sissiyar da shi a abun nan ɗin kamfanoni. Am amma dai wannan dai zamu iya cewa ga ya nan dai an ciccire shi an ɗaɗɗaure za’a kai shi inda za’a ejiye. Kamfani ne ko ko gidan ne ba zamu ce ga inda za’a kai ba. Amma da yawa idan mun ga an yi irin haka zamu iya cewa kamfani ce take abun nan ɗin haka taje ta ejiye shi a ma’ajiyanshi irin ɗakin ejiya dai da ake ejiyewa, wanda akan tanaje don ejiyan makamancin irin waƴannan abubuwan dai haka nan. Zamu iya cewa shinkafa ne ko alkama su ne ake ma wannan yankan, idan aka yayyanke su za’a je a ejiye. Idan aka tashi sannan sai bige su a yi amfani da su idan lokacin amfanin su yayi kenan. Idan kuma siyarwa ne iya haka duk wanda ya siya shi kuma daga lokacin ne zai bada a bige mai ko kuma in shine zai yi aikin, in kayan ya bige su yayi amfani da shi. Ana amfani da irin waƴannan motoci ne don ganin an sauƙaƙe ma irin masu yin dako dai hakan nan. Da da wasu amalanke ne za ka ga ana zubawa ko kuma baro. Za ka ga saka shi a ciki, wasu ma akwai wani abu da ake yin shi na katako a sassaka ma shi taya sai a dinga kwasan amfanin gona ana kai shi gida ko kuma ma’ajiyansa. To kaman haka dai za mu ce wannan motan ita amfanin ta kenan a shisshirya ko in ce ta shisshirya kaman da kanta ma take ɗauka daga wurin da aka um haƙe su aka e’ejiye su za ta tattara ta saka cikin motan ta jejjera. Mai abun nan ɗin shi ya ke irin um daddane duk inda ya kamata a yi ya saka abun nan ɗin shi, ya sassaka, yayi amfa a sassaka shi a mota har zuwa inda za’a je a ejiye shi, guraren ejiyansu, har zuwa lokacin da za’a yi amfani da shi dai haka nan. Zuwa lokacin da za’a yi amfani an kai shi an ejiya.

Kaman yanda muke gani waƴannan sandunan na wani na wani itatuwan ne da a a ciccire shi a a jejjera shi zai iya yiwuwa wannan zai ƙara amfani ne shi ya sa aka eijye shi a gefe aka e'ejiye su wuri-wuri kaman yanda ake yin makara idan an ciccire abun nan idan an cire amfanin gona to karan akan yi amfani da shi wajen To zamu iya cewa wannan sandunan ma zai iya yiwuwa. Amfanin su kenan ko kuma su na da kore a jikin su zamu iya cewa ƙila dasa shi za'a yi a cigaba da am ya fara tsiro da wani amfanin gona. Amma dai wannan dai ga ya nan da za muna ganin shi am mishi dami-dami kamar irin dami-damin rake haka ko ma dai zamu iya cewa kila wannan rake ne Ubangiji duk dai ga su nan wannan dai wani dai itace ne da aka abun nan ɗin da daga amfanin gona. Za mu iya za mu iya cewa wannan wannan sandunan su na da amfani ba wai ba wai ejiye su za'a yi ha ka nan ba. Dole akwai lokacin da za'a yi amfani da su. Kodai lokacin da za'a dasa shi ko kuma ba dasawa bane ƙila dai sai ya bushe to lokacin ne za'a lokacin za'a ƙona shi. Idan ya bushe duka dai ga ya nan dai. ayi ejiye, sai dai zamu iya cewa a nan abun amfani ne don idan aka koma abun abun da za'a amfana irin haka to bawai ainihin ha ka bane don wai ɓata lokaci ko kuma a'a dai za'a ejiye shi don amfani da lokutana amfanin yayi. Za'a ƙara ɗauko kaman yanda muke ganin lokacin da suka gama amfanin gona a lokacin su wani karan su, wasu kuma su kanyi tanaji zuwa lo kaci, kamar irin lokacin damina da itace takan jike ta ta rinƙa bada wahala to su kuma a lokacin ne za su fito dashi ayi a dinga amfani da shi kamar irin mutanen kar-kara dai hakan nan. Mu a nan ba kowa ne idan yayi noma yakan ɗauko karan shi ya zo da shi gida ba.

Kaman yanda muke gani dai wannan butan dai butane da ake ba ake sama butan bama fulawa ruwa ne. Gaya nan abun da ake yi nan ana bawa fulawa ruwa yanda ya kamata har tayi girma gaya nan ta ta fitadda fulawowi saman ta, kaman yanda muke ganin shi a ido. Gaya nan lokacin tayi tayi shar. Idan har yanzu ka na da irin wannan abun nan ɗin iyan, sha'awan fulawowin irin a gida haka da zaka yi kwalliya da su to zai kasance za ka dinga ba ma shi ruwa za ka iya sayen butan abun nan ɗin ruwa irin wannan in akwai wanda ya kai wannan wanda bai ma kai wannan ba, duk irin wanda kake so, za ka siye shi ka na ba ma fulawowin ka ruwa, na gida, wasu ma har har da sukan sukan yi da akan yi amfani da irin wannan abu wannan, amma yanzu irin wannan dai anfi amfani da shi da dai bama fulawowi ruwa kamar haka. Akwai wani abun bama fulawa ruwa ma kaman tiyo da za'a maƙala shi daga can zai rinƙa bibbi ka na ba ma fulawowin ka ruwa. Kuma idan har ana ba ma fulawa ruwa to a nan ne za'a ga yanayin girma kamata ya kai fulawa ruwa ita ma wannan ta na ba shi ruwa akai-akai da wurin zubawan da kuma duk inda ya ke shar-shar-shar yanda zai shiga zai shiga maka yanda kake so, wuraren da duk kake son ya shiga idan har za ka yi amfani da irin wannan to zai shigan maka yafi ɗibar ruwa za ka dinga watsawa to wa zai yi ya dinga ya dinga shiga maka yanda ya kamata ba ma ƙarsh ma ya kashe muku wasu shukokin. Don watsa ruwa had da abun ɗibar ruwa ya na kashe shukoki irin wannan ko idan ka na kama yayyafa mashi to ya ta da shukoki ya na kuma taimaka mishi wurin ganin ya haɓaka ya kuma yi ya haɓaka yayi inganci yayi kyau yayi shar-shar. kamar yanda da inda kake abu da yanda ba zatawa abun amfanin ka to kaima za ka ji daɗi kuma shi ma ɗin ya ji daɗi ya cigaba da yaɗuwa yanda ya kamata. Za mu iya cewa wannan abun, abun ban ruwa ana amfani da shi tun da dai can sai dai yanzu ana ƙara irin ƙawata shi ana kuma samun irin cigaba da yawa wanda zai iya wanda za iya maƙalawa kawai sai dai ka dinga fesawa dai kaman yanda kake fesa wannan haka za ka fesa shi. Sai dai shi ba za ka dinga kaiwa da dawowa wurin zubarwa Idan ka maƙala shi da abun nan ɗin famfo ɗin za ka dinga liƙowa ne kaman yanda kake

Kaman yanda kuke gani wannan kankana ne da yayi girma gaya nan saboda tsaban kulawa da ya samu ya kai munzalin cirewan shi gashi nan kuma yayi girma ba ƙanƙani ba zamu iya cewa wani za'a ji daɗin shi za'a sha kankana abu ne mai amfani a jikin ɗan wanda za a likitoci sukan ce kaje ka sha kankana itatuwa dai irin su waƴannan dai kayan mar-mari su na da amfani matuƙa a jikin ɗan-adam likitoci ma su na umurtar marasa lafiya da su kasance su na shan irin waƴannan abu za ka iya ganin ance ma mai ciki ta yawaita shan kankana kuma ta yawaita shan um lemu su abarba, ayaba da dai sauran dai abunda ya danganci dai kayan mar-mari da hakan nan za ka ga irin waƴannan su na da amfani matuƙa a jiki Nan za mu iya cewa da gani an ba shi kulawa har ya kai ga loka cin abun nan ɗin fitan shi daga cikin gona ba de a riga an cire shi daga nan bane amma dai ya kai munzalin da za'a iya cirewa kuma a amfani da shi. nan za'a amfana da shi ba kafin ma a yayi daɗin shi matuƙa ganin ma yanda yake da girma da yanayin jiki don ko a haka ana gane abunda za'a yi da za'a ji daɗin shi da wanda ba za'a ji daɗin shi ba duk inda ka zaga ka ga abun nan ɗin gonar ka ya fi yayi girma ya tsuru-tsuru kamar irin haka to lallai kar ka sa ran cewa ba ka ji daɗin wannan abun nan ɗin ba mun san cewa duk inda aka samu kankana ana abu na wasu ma sukan ce har ɓawa kankanan ma ya na wai magani. To amma dai um cikin kankana ne dai muka san cewa ya na magani za ka iya hada shi da wasu abubuwa an hada ma kankana da da madara ace ka sha shi zai maka maganin kaza ko kuma dai ace ka sha kankanan shi kaɗai zai maka maganin abu kaza shi dai kankan mun san cewa abu ne mai me ƙara lafiya da kuma abun nan ɗin

Kamar yadda muke gani wannan dai ƙudan zuma ne ƙudan zuma na dum mun san shi dai ga ya nan yana rayuwa ne a wurare daban-daban yana rayuwa saman itace yana rayuwa saman irin wurin pole haka yana rayuwa a wuri mabanbanta shi dai ƙudan zuma kamar yadda muka sani mun san cewa shi kanshi zuma abu mai amfani ajikin ɗan'adam abu ne wanda zan ce magani ne mai amfani ga jikin ɗan'adam dan za ku ji za a ji magunguna da yawa idan aka tashi za ai amfani da zuma ko jariri ne idan aka haife shi to ana amfani da zuma wajen abun nan ɗin lafiyar jariri tabbas, zuma dai abu ne da kowa ya sani dai mai amfani ne to wannan ƙudan zuma ne ta jikin sa aka samun zuma wanda idan sukai ya taru ya taru sai a sai a tatse shi wurare mabanbanta yana suna kiwon su tara su su yi kiwonsu dan ganin sun sun cire un zumar nan da ake amfani da shi su siyar ma su tatse shi su gyara su siyar wa mutane wannan dai ga ya nan ƙudan zuma ne muke ganinshi suna zaune a kan itacen da sukan yi sukan yi um wannan sukan yi rayuwa a a kanshi nan ƙudan zuma dai kowa yasan cewa zuma zuma abu ne mai amfani kamar yanda muka sani sai dai su zuma ba sa ba ba sa ƙaunar kayan ƙanshi yana ɗanye ƙarin su kuma akwai za fi sannan kuma yakan sakar ma mutum kaluluwa da ciwo idan har ba ka sanya turare ba ba abin da zai sa ƙudan zuma ya ya ɗane ka suna yin ɗani matuƙa.

Kamar yanda muke gani wa'innan zamu iya cewa masu karatu ne a kan harkan abunda ya shafi gona, idan um ana karatun a kan abun harakan da ya shafi gona kamar irin haka, a kan ɗauki ɗalibai a kai su gonan don su ganema idon su um Idan a kai musu karatu a aji sannan kuma za'a ɗauke su za'a kai su um gona dan ganin wa idon su abubuwan da ake faɗa musu a baki, za su gani kuma su tabbatar da. Da gani wannan za mu iya cewa sun zo gonar masara ne, an yi masa um irin dai karatu gaya nan kowa ya maida hankali, ko kuma za mu iya cewa jarabawa ne ake yin masu a kan a kan karatun da akai musu na amfanin gona dai hakan nan. Irin wa'innan idan suka karanta, suka suka iya, toh, sune wa'inda gaba zaka ga suna ƙirƙiro ma wasu irin abubuwa. Dan ko takin nan da ake yi abun nan ɗin shi daga makaranta um amfanin gona ne dai haka, masana abun nan ɗin za su yi tunanin za su za su yi haɗa tunanin su waje guda, za su fitadda wani abu dai da zai taimaki dai manomi dai hakan nan. A da kaman dai yanda muka sani a daa babu takin zamani, da takin gargajiya kawai ake amfani, to, yanzu da turawa suka koya ma suka koyadda mu sai ake amfani da takin zamani. Za'a haɗa wancan da wancan da wancan da wancan sai ya sai ya basu takin zamani har dai tun dai muna ganin su na yi har ya kai ga dik yanzu manomi idan har zai yi noma to sai ya haɗa da takin zamani sannan yake jin daɗin amfanin gonar shi. Idan kuma bai haɗa da ta kamar irin can ƙauyen dai karkara dai sosai wa'inda za su iya shigowa nan su samu abunda suka saba amfani suke amfani, amma dai da yawa. Yanzu dai kowa ya gane ma takin zamani, dole idan za'a yi abun nan ɗin gona sai ka ga an sama gona takin zamani, ba kuma wai sawa ɗaya ake yima gona takin ake sa mata takin zamani ba, a kan sa mata kaman sau biyu haka, in ma ta na buƙatan shi so uku a kan sa mata, amma dai sau biyu dai shi ne iya abun nan ɗin da ake